esithombeni lesi ngibona umpiko omayelana lamanzi, ukuhlanzeka lempilakahle ukuvikela izifo kulomama ogcilisa amanzi empompini yomphakathi esigubhini esiluthanga lokhu kutshengisa ukubaluleka kokufinyelela kwamanzi ahlambulukileyo.

Esithombeni lesi ngibona izandla zomuntu ezigezwayo. Zigezwa ngamanzi aklini avela empompini. Ukugeza izandla kuyikuvikela imikhuhlani.

Isithombe lesi sitshengisa udokotela emi phambi kwesibhedlela futhi kubhaliwe ukiluthi impilo yakho yiyo eza kuqalalaa kithi.

Udokotela lomhlengikazi esibhedlela bahlola izigulane ewadini. Udokotela ufunda ugwalo lwesigulane. Bayingxenye yokunakekela kwabezempilakahle.

Isithombe lesi sitshengisa unensi lomama abasemtholampilo. Unensi ogqoke ezimhlophe uthatha imbali Kamama eyifaka phakathi kukamakhalekhukhwini.

Isithombe lesi sitshengisa ubuso bomuntu. Kukhanya amehlo aleliso eliluhlaza. Kukhanya amehlo lawa alomkhuhlane okuthiwa ulwelwesi.

Isithombe lesi sitshengisa, usokhemesi. Ubambe isitsha segazi. Isithombe lesi sitshengisa unosokhemisi esendlini yokuhlolela igazi, njalo uyaloba ephepheni.

Esithombeni lesi ngibona ibhokisi lamaphilisi kulamaphilisi ecekeni kwamabhokisi. Lawa amaphilisi asetshenziswa ngabantu abaphila legciwane le HIV.

Isithombe lesi sitshengisa amaphilisi okwehlisa ingcindezi yegazi ibesezingeni elijwayelekileyo.

Esithombeni lesi ngibona umuthi obizwa ngokuthi yielastoplast healing wound ointment. Yibhokisi letshubhu elimhlophe elilelebhula elibomvu. Lo ngumuthi wokugcoba inxeba uyawugcoba enxebeni elincane ukuze lisize liphole masinyane lingatheleleki, usetshenziswa ngemva kokugeza inxeba.

Isithombe lesi sitshengisa abafundi besikolo baphethe isibonakaliso esithi leyindawo engelaludlame olususela ebulilini. Bafundiswa ukuhlala ngokuthula esikoleni.

Esithombeni lesi ngibona umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe ofundele ukwelapha amehlo, eceleni kwakhe kulesiguli esihlezi phambi kwemachine omkhulu omhlophe. Lowu ngumachine wokuhlola amehlo isigulane sibeke isilevu sakhe emshineni sabheka ngaphakathi udokotela ekhangela.

Esithombeni lesi kubonakala ingaphakathi kwekhemisi. Ikhemisi yindawo yokuthengisela amaphilisi. Ikhemisi le ilamashelufu amane atshengisa amabhokisi amaphilisi.

Esithombeni kulomdlali obambe idolo lakhe ngezandla zombili kubonakala ukuthi libuhlungu ufake lenkombalanga esandleni usengaphandle komgwaqo.

esithombeni lesi ngobana amambodlela amancane agcwele umuthi wesintu ngaphakathi kukhona uketshezi oluluhlaza okotshani lezimpande zemiti ezifakwe phakathi phezulu kukhona imbewu encane lo ngumuthi wesintu othengiswa ezindaweni zokulapha ngesintu abantu bawusebenzisa ukulapha izifo ezihlukehlukeneyo amambodlela valwe ngezivalo ezimnyama abekwe etafuleni